Nyɔnuvia dze tugbe yike nye tugbedzevi, tugbedzevia de gasɔ dzi, kotoku le megbe, nae le kotokua me, etɔ ɖe gasɔ dzi kɔ afɔ da ɖe aniygba, edo awu yibɔ, nyɔnuvi aɖe hã le zɔzɔm, nyɔnua ɖe hã le exa.

Aŋɛ tsisi ye ma. Shimatsi. Nyɔnu bɔbɔ nɔ anyi ɖe yi ƒe agba gbɔ, nudoŋue ma le egbɔ. Wode ɖe aŋɛ tsisi dzi. Nyɔnua kɔ aŋɛ gba edodo ɖe nyɔnu gbɔ. Wole xexi te.

Enuŋlɔkpe le suku xɔ me. Sukuviwo ƒe zikpui ma, ati zikpui, wonɔ anyi ɖe edzi. Woƒe nufiala nye nyɔnu akpe sim na wo. Ɖevia ɖeka kpla

Nyɔnua ta avɔ eko baya kusi bla ɖe dzimegbe. Eble ta. Enya gblɔm ne nyɔ ya ne kpe ɖevia ɖe me. Nyɔnua hãẽ do aŋutsi gba ɖe ta yina tsatsa gee. Evia kplɔe ɖo. Evia suetɔ hã kplɔe ɖo ele gba ɖe ta.

Eŋua me eve, wokpɔ afɔku, deka ƒe ŋkume kata kaka yabaaa. Taya wodo go le ete. Amewo tɔ ɖe eŋua gbɔ. Eŋua ɖeka dze anyi ɖe nuɖusi me. Ame ɖeka bɔbɔ.

Atadi le aŋɛ kusi me. Timati hã le aŋɛ kusi me. Ah ame aɖewo le timati kem, sem. Ame aɖewo hã le taɖi sem.

Shikakuƒee ya. Wokɔ anyigbguglumɔ kɔ anyigba guglumee ne woata kpɔ shika le toa me. Ekee ye ma, etsi, gakpo, aŋɛgo, ɛkɛ.

Agbakɔlae ma, ele yo gagba ta. Edo awu aŋtiɖiɖi ƒe kɔla, ekɔ yiga hã ɖɔɖe ta. Nyɔnu woame eve le ŋugɔ nɛ.

Atikutsetse ƒe ekpo yema wowɔ, enufiala enu fiam enusrɔ̃lawo ale wɔkɔ ado atikutsetsee, nusrɔ̃lawoe ma tɔ ɖe nuifiala ƒe mia dzi eɖewo tɔ ɖe ɖusi dzi, amewo do awu blu.

Ŋutsu woame etɔ. Ameɖeka ɖɔ kuku. Ame ɖeka wo le biglã woƒe agba zam. Wotrɔ etsi le kɔkɔm ɖe ɖeka me. Bladzoti le wo megbe. Ameɖeka do awu aŋutsiɖiɖi. Neti hã le wo megbe. Tsi le anyigã.

kpoɖo, dɔléle ye neva, ena be wo nu fiam nyɔnuwo, ta nyɔnu ma asi klɔm, eɖo enu ɖe mo be ame bubu hã magaxɔ kpoɖo dɔ, ee.. Nyɔnu a dɛka nɔnyi ɛdo ...

Ŋutsua de kekea dzi ekeke kum, evo, evuwoe ma wolɔ kɔ ɖe kekea dzi, keke dzi tatatataza edo kekea ƒe kuku, ne afɔku dzɔla, eƒe ta magagba o.

Ao ɖevi ŋutsuvia tso asime. Ele ŋu be afɔtsi ɖe asi. Eɖe eɖe e kusi ɖe ta. Tsihe le te nɛ. Kusia le dzi. Dzametre le eme. Ekɔ abɔ ɖeka le eŋu be afɔtsi ga ko ɖeka hã le kusiae. Ame aɖe hã tɔ ɖe yiƒe ŋgɔgbe. Gagbɛ le anyigba ami le eme. Dzomi le eme. Evɔ.